Isikhwama esingumbala wesibhakabhaka esilesibambo esimnyama esandise ukusetshenziswa nxa umuntu ethwele imininingwana yokusebenza elebizo lombolekwa elibizwa kuthiwa ngamathuluzi.

Amaphilisi ohlobo lwePanadol ayintshantshu ekwelapheni izifo ezifana lekhanda, isisu kanye lesifuba ngokunjalo hamba emtholampilo uyethenga iphilisi lakho lePanadol. Lawo maphilisi unatha amabili ngasikhathi sinye ngemva kokubana usudlile.

Ukuqakatheka kosizo lwakuqala kuyinto ebaluleke kakhulu, ikakhulu ezifundweni zalabo abaqeqetsha kwezempilakahle. Ngokunjalo kuvamile ukuthi laba abaqhuba lezizifundo bafundiswe njalo baqeqetshe ekwethuleni lekweneliseni ukunikeza usizo lwakuqala.

Isigulane silele sigqoke izembatho zesibhedlela ezingumbala olithanga. Odokotela bayahlola begqoke izimpahla ezesibhedlela ezingumbala oyisibhakabhaka. Basebenzisa imitshina kumbe imininingwane yokuhlola.